Umusetsa wemikhile, umusaani uyo wemilkhile awo wakwalire tsingubo tsibesemu ni bugato buwaanga ni rangi yabinzali iliwo ni ni trela ili khutima ni tsinzu tsiliwo

Babana basinde bikhale khutsi khutsimbawo barelekho shitabu khanyunyi khetsele khakana khusonya khushitabu babekhale inyuma shindu shikhale khushinaa khushibawo shibesemu yabawo umwana umusoleli webimbile mumoni shitambal shiwanga wa kwarile tsinanga tsiwanga umusoleli kundi warele tsi'pen khushifuba.

Umwaana uyu walolelele i'computer walelela awo isimu khukubawo kwacement, wekhaale khundebe ya green kumulyaango kuli kumukale